Matsayin da kafaffen sada zumunta dadadda da dandalin di dijital ke takawa wajen bazama tsoro game da cuta. Na farko shi ne yaɗuwar lamarin ƙar labarin ƙarya. Mutane na yaɗa bayanai ba tare da tabbatar da gaskiyar su ba wanda hakan ke haifar da tsoro da rau ruɗani. Na biyu ƙara girman cuta fiye da yadda take tunani wasu mutane ko shafuka su na yaɗa bidiyoyi, hotuna ko bayane, bayanai da mutane jin cewa cutar tafi muni ko yaɗuwa fiye da yadda take. Na uku fassara da sharhi marar taushi mutane kan fassara bayanan likitoci ko hukumomi ta hanyar ba da dai, ba dai-dai ba. Su yaɗa ta har hakan ya rikita mutane. Na huɗu ƙarya kan magunguna ko hanyoyin warkewa. Ana iya samun mutane da ke cewa wani maganin ko hanya na warkar da cuta, alhali babu hujja wadda zai iya cutar da mutane. Yadda jami'an lafiya za su yi amfani da waɗannan kafafe domin watsa gaskiya. Na farko ƙir-ƙira shafukan hukuma. Hukumar lafiya ta ƙasa ko jaha na iya buɗe shafuka ta yanar-gizo domin ta sahiham da da yaɗa sahihan bayani. Na biyu amfani da harsuna da dama ciki har da Hausa. A watsa bayanai cikin harshe da jama'a ke fahimta kamar Hausa domin ya sauƙaƙa fahimta da yawan sauraro. Na uku haɗa kai da fitintinun mutane ayi amfani da masu tsari a kafafen sada zamun zumunta don son yadda cuta zata kare kai da cikin bidiyoyi ko hotuna masu ma'ana. Na biyar kawo amsoshin tambayan jama'a. A buɗe kafar tattaunawa da jama'a inda za su iya tambayan su samu anas daga masana lafiya kai-tsaye. Kafafen sada zumunta na iya zama hanyar yada tsoro amma idan anyi amfani da su yadda ya kamata za suyi taimaka matuƙa wajen ilmantar da jama'a a ra da rage firgici game da cututtuka. Ma matsayin da kafafen sada zumunta da dandalin za su taka rawa. Na farko yaɗuwar labarin ƙarya. Na biyu ƙara girmama

Yadda jami'an lafiya za su iya dai-daita tsakanin bayar da bayani da kaucewa janyo tsaro ko fargaba lokacin yaɗuwar cututtuka. Na farko bayar da gaskiya cikin sauƙin fahimta. A bada da bayanai kan cututtukar yadda take ba tare da ka ƙara girma ko ragi muhimmantacce ba. Na biyu a guje kalmomi masu tayar da hankali kamar cuta na kashe mutane da yawa sai a maida da cewa, cutar na da hatsari, amma akwai hanyoyin kariya da magani Na biyu a rarrashi mutane da fatan na alhairi a haɗa bayanai da kalmomi masu kwantar da hankali kamar zamu iya daƙile wannan cuta tare idan kowa yabi ƙa'idojin lafiya Na uku bayani mai lokaci lo bayani mai lokaci lokaci daga ƙwararru a a bada bayanai kai-tsaye daga likitoci ko jami'an lafiya ba daga jita-jita ba, ko mutane marasa ma masaniya ba. Na huɗu faɗarkar da mutane ta hanyar koyar da hanyoyin kariya maimakon a jaddada hatsarin cutar, a jaddada abinda mutane zasu iya yi don kare kansu ruwa da sabulu nisantar cunkoso da amfani da takunkumi ya na hana yaɗuwar cuta. Na biyar gudanar da hira kai-tsaye da jama'a a kafa likitotci na hira a kafafen sada zumunta inda mutane za su yi tambayoyi jami'ai su amsa musu. Na shida ƙarfafa zuciyar jama'a, a tuna masu cewa sun taɓa fuskantar wasu cututtuka kuma sun shawo kansu da haɗin kai da bin shawar-warin likitoci. Na bakwai raba bayanai cikin harsuna da dama ayi amfani da Hausa da sauraren harshen saura da sauran harsuna gida don kowa ya amfana ba tare da ruɗani ba. Misali na irin saƙon da ya ke faɗa cutan nan da aka gano ta na iya yaɗuwa cikin mutane amma akwai hanyoyin kariya. Idan mutane riƙe wanke hannunsa da sabulu, mu riƙa saka takalmominmu, mu guji taro da taro da bin umurnin ma'aikatan lafiya. Zamu iya kare kanmu da iyalanmu ka da ka firgita kawai ka ɗauki mata matakan da ya dace kam muhimmancin hanyar ita ce a faɗa gaskiya a kwantarma mutane da hankali sannan a koyar da hanyan kare kai idan jami'an lafiya sun bi wannan hanya za su iya faɗarkar da jama'a ba tare da haddasa fargaba ba.

Inagantattun hanyoyin isar da saƙo game da hatsari da rashin tabbas na cuta Yin magana da gasjiya amma cikin sauƙi jami'an lafiya, sun faɗi abinda ake so abinda ake sani da abinda har yanzu ba'a tabbatar dashi ba, ka da su ɓoye gaskiya ko su faɗi abu fiye da yadda kuke tunani. Misali cutar nan na iya yaɗuwa cikin sauƙi amma muna cigaba da bincike kan yadda take shafar mutane daban-daban. Faɗarkarwa ba tare da firgita ba. A jaddada abinda mutane za su iya yi don kare kansu. A mayar da hankali kan mafita ba wai faɗaɗa matsala kawai ba. Faɗawa jama'a cewa rashin tabbaci ba ya na nufin an rasa mafita ba. Koda ya ke har yanzu muna bincike akwai matakin kariya da za su rage haɗarin kamuwa da cutar saƙo mai tsaye daga masana. A tabbatar da cewa saƙon na fitowa daga likitoci, masana lafiya da hukumomi masu iko. Na biyu yadda za'a kaucewa ƙir-ƙirar tsana ko ƙyamar wata jama'a Kaucewal al ala alaƙanta cuta da ƙabila ko ƙungiya. Ka da a cuta ka da ace cuta ta na cikin wata ƙabila ko yanki kawai kuskure wannan cuta ce ta ƴan kogi dai da dai-dai cutar na iya kamuwa ko ka ka kama kowa ba ta da iyaka ga yaƙi ƙabila da wuri. Na biyu mayar da hankali kan halayya ba mutane ba yin taro ba tare da kariya ba, ya na ya na sa yaɗuwar cuta maimakon ƴan anguwaraka za su yi ne yawanci ya ke yaɗa wannan cutan Yin amfani da harshen da ke da mutunci da daraja. A guji amfani da kalmomi masu cin mutane kamar masu ɗauke da cuta maras sa tsafta ko gurɓatattu. Maimakon ace mutanen da suka kamu da cutar nan buƙatar su na buƙatar kulawa taimako kamar kowa. Na biyar haɗa saƙon ƙarfafa kai da haɗin-gwiwa. Zamu shawo kan wannan matsala ne muka haɗu ba tare da nuna bam-banci ko ƙima ba. Misalin saƙon wayar da kai da zai zaucewa tsaro da tsana cutar ba ta da zaɓin mutane kowane mutum na iya kamuwa, amma kowane mutum na iya kare kansa da iyalansa, maimakon mu ƙyama juna, mu haɗa kai domin yaƙar cutar da taimakawa juna Jami'an lafiya su riƙa baya da sahihiyar bayani gujewa ɗora laifi ga ƙungiyoyi ko mutane

Hanyoyin ƙarfafa sauyin hali lokacin yaɗuwar cuta. Bayanin bayar da ilimi cikin sauƙi da gaskiya. A faɗawa wutane yadda cutar ke yaɗuwa da yadda ri rigakafi ko tsafta ke ƙare ayi amfani da harshen da mutane ke fahimtar fahimtar fahimta da misalai na yau da kullum. Misali wanke hannu da sabulu na ƙa na na ƙashi kawar kuta da kafin cutar rige rigakafi kuma ya na da horar da jiki ya ke cutar da. Na biyu amfani da jagororin al'umma malamai malamai shuwagabannin al'umma da sarakuna na da tsari sosai idan suka goyi bayan rigakafi ko tsafta mutane za su bi su. Misali limami ko malamai ya faɗi kubta Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ƙarfafa tsafta, mu kare kai da iyali rigakafin lafiya. Na uku tattaunawa da gaskiya ba tilas ba a saurari fargabar mutane da tambayoyinsu a amsa su cikin ladabi da fahimta. A guje tilastama mutane ko tsorar da su, hakan na iya hai haifar da kan yarda. Na huɗu samun sauƙin samun rigakafi da kayan tsafta a sanya cibiyoyin rigakafi a kusa da jama'a a raba su da sa a raba su sabulu takunkumi da ruwa mai tsafta musamman a yankuna da suka fi buƙata. Na biyar harshe mai kwantar da hankali da zai ƙarfafa kai. A guji amfani da kalmomi masu tso tozatarwa sai ayi amfani da kalmomi masu ƙarfafa gwiwa. Misali rigakafi ya na da ka ya na da kare rayuwa, wanke hannu ya na tsare iyali daga cuta, Na shida amfani da kafefen sadarwa da dandalin sada zumunta. Ayi amfani da yanar-gizo, bidiyoyi masu sauƙi, saƙo daga likitoci ko shahararrun mutane, zane-zane masu faɗakarwa. Misalin saƙon a wayar da kai shi ne kayi rigakafi ka kare kanka. Rigakafi ya na hana cuta ta kama kowane yanayi ka wanke hannunka da sabulu kullum musamman kafin ka ci abinci da bayan zuwa bayan gida, lafiyarka haƙƙinka ne. Kammala sauyin ya na buƙatar ilimi, sauƙin samun mafita, jagoranci daga shuwagabanni, jin daɗi da amincewa ba tsaro ba, amfani da kafafen sadarwa da dandalin sada zumunta Ayi amfani da dandalin sala zubunta wurin bidiyoyi masu sauƙi.

Yadda jami'an lafiya za su iya tan-tance tasirin sadarwa lokacin yaɗuwar cuta. Na farko bibiyar yadda jama'a ke karɓar saƙon. A saurari ra'ayoyin mutane game da saƙonni da watsa da aka watsa, shin su na fahimta, shin sun yadda da abinda ake faɗa, shin sun fara bin shawarar da ake bi. Na biyu dubu canjin halin da aiki bayan isar da saƙo, ana buƙatar a ga mutane sun fara wanke hannu akai-akai, zuwa rigakafi, sanya takunkumi, ko nisantar taron jama'a. Na uku tattaunawa kai-tsaye da al'umma. A tara mutane, kimanin mutane da yawa au aware daban-daban domin jin ra'ayin su game da sakamakon lafiya da da tasirinsu. Na huɗu tattara bayanai daga kafafen sada zumunta. A bididdigin yawan jama'a da suka da suka bi saƙon, suka yi sharhi ko suka rabu da shi, ana iya fahimtar inda ake samun tasiri da inda ake buƙatar ƙarin bayani. Ma'ana ma ma'u ma'u ma'auni da ake yi amfa da su don auna nasara. Ma'auni yadda waɗannan suke samun saƙon bayani a adadin jama'a da suke kalla saƙo a rediyo, talabijin da kuma sauran sauran yaɗa zumunta. Yawan masu sauya hali yawan mutane da suka fara yin rigakafi ko tsafta bayan isar da saƙo. Ra'ayoyin jama'a ko wane mutane sun fahimta, sun amince ko kuma sun yarda da saƙon ƙaruwar yan yawan tambayoyi, yawan mutane da ke neman ƙarin bayani, ko su na zuwa wuraren rigakafi. Rage yawan kamuwa da cuta, idan yawan masu kamuwa da cuta ya ragu, ana iya cewa saƙon ya na ya na aiki. Tattalin bayanai daga ma'aikatan lafiya. Rahotanni da jami'i ke bayarwa daga wuraren aiki da sibitoci. Misalin aiki, idan an isar da saƙon rigakafi ya na da kare rayuwa a an a anguna a anguwa guda, kuma bayan mukunni biyu rigakafi ya na ƙaru daga mutane ɗari zuwa ɗari uku da hamsin. Ana iya cewa saƙon yayi tasiri. Jami'in lafiya za su iya auna tasirin dabbannin mutane, bibiyar canjin hali, tambayar ra'ayin jama'a, amfani da ƙididdiga da kuma lura lura da sauye-sauyen kai-tsaye a cikin al'umma.

yadda ƙawa ya yadda ƙawata labar um i, yadda ƙawata labarin cututtuka ka haifar da tsoro da sauyin halli na farko ai fa da mutane suka ji cewa wata cuta mai haɗari tana ya ƙuwa batare da magani ba suna shiga damuwa har su kasa aiki da kyau ko bacci na biyu sanya mutane suyi hali maras dai dai irin wanan labari na iya sa mutane su guji zuwa asibiti ko makarantun yaea sayin magunguna da yawa ba tare da ana bukata ba tsre wa yankin da babu barazana kaurace wa wasu mutane ko kabila saboda zargin su kawo cuta .na uku rupa gaskiya da hana amsa daga masana lokutan jika um jita sui yawa mutane basu yarda da saƙon ba hukuma ki likita bayarwa. na huɗu haifar r da tsana da kyamar wasu ana iya ana iya daura lafin cuta ga wani yanki kabla ko kungiya wanga um wanda hakan na jawo wariya da rarraba kawuna misaliin wannan al'amari misali na faarko lokacin annobar annobar ibola da anayi dubu biyu da sha huɗu ƙofofin watsa labarai da wasu mutane sun yarda cewa ebola ta kashe mutane cikin kwana guda mutane da suka fito daga kasheshen waje sun yanke huɗu kawo cutar sakamakon wasu sun ƙaurace ma yan'uwan su, an daina zuwz kasuwa da masallatai an kashe wani mai lafiya sabda zargin yana cuta miasli na biyu lokacin COVID 19 wasu kafafe sun ce cutar tana kashe kowa cikin kwanaki riga kafi yana da guda ko yana canza jijn sakamako mutane da dama sun ƙi riga kafi saboda tsaro, wasu sun saye magani dayawa sun jefa kansu cikin damuwa da tso taron mutane. misali na uku, yaɗuwar cutar wasu rahumani sunce um cutar da farucutar da farudaga wasu kugiyoyi na musamman, wanda ya janyoo tsana da juriya kammalawa ƙawa ƙawata labari gameda cutukka na haifar da fargaba da damuwa hana a hana bin gaskiya janyo ƙima da tsana kawo sauyin hali mara anfani shawara jama'a su nemi sahiin bayani daga hukumomin lapiya, aguje yaɗa jita jita kafofin labari su riɗe daidaita saƙo faɗakarwa tareda kwantar ma jama' da hankali domin su san cewa ita dai cuta tana da magani a um a daina yaɗa jita jita

rawar da kafafofin sada zumunta ke takawa wajan karfafa tayar da hankali gameda cuta na farko yada labaraai cikin gaggawa ba tare da tantancewa ba mutanen da dama suns yaɗa hoto bidiyoyi ko rubuce rubuce gameda cuta batere da tabbatar da gaskiyar sa ba wannan ya janyo tsoro cikin sauri musamman idan labari ya kunshi kalmomi ban tsoro ko hotuna masu tayar da hankali. na biyu samun sauƙin yaɗa jita jita a dalilin kamar [ya um] ababan yaɗa ca um yaɗaa cututtuka mutane na iya watsad da jite jite cikin kasad da mu um mintuna, na uku tasiri kan jama'ar da absu da hanyar tabbatarwa wasu basu da ilim ko fahimta sosai, suna yadda duk abinda suka gani musamman idan ya pita ya pito daga aboki ko mutane me tasiri na huɗu tasirin shahararun mutane idan sunaye ya faɗi a hu um kan cuta koda ba warare bane mutane da zasu zama yarda da kansu, yanda masana lafiya da ƙungiyoyi zasu iya pu, fuskantar wanan ƙalubale, na farko samar da bayani mai gaskiya cikin sauƙi da hausa ƙirƙiran saƙonni da hotuna bidiyoyi da rubuce rubuce da cikin hausa da harshen da jama'a ke fahimta sosai na biyu zama kan dalili kamar kowa, ma'ikatar lafiya da hukumomin lafiya su kasance acikin kapapai yada aiki tare da mausu tasiri kawo mawaka malamai attajirai ko jarumai su temaka wajan watsa saƙon gas kiya acikin hanyayin da mutane ka saurara, na huɗu faɗakarwa da kwantar da hankali alokaci guda kada asa mutane su firgita arika cewa gaskiya game da cuta amma a nuna hanyoyin kariya da kuma albishir da mafita na biyar bayyana gas kiya cikin likaci da zarar angama labari marar tushe afitar da gaskiyar sa cikin gaggawa daga hukumomin lafiya ko ma'ikatan lapiya misali saƙo a dandali kada ka yarda duk wani labari da baka tabbata dar gaskiyar saba, ka saurari masana lafiya ka kare kanka da tsafta da riga kafi kamalawa kafofin sada zumunta na iya yaɗa jita jita cikin sauƙi tsoratar da mutane cikin lokut

dabaru dan ganio wa da karyata labaran dake kwantar da ha haarin lafiya duba taushi da sahihan labarai duba daga inda labarin ya fito ko daga kafar watsa labarai ce mai suna ko shahararriyar ƙungiya kamar ko ma'ikatan lafiya na ƙasa idan daga shafin yanar gizo ne ko kafar watsa labarai mararar ingancin yin hankali kwantata labari daga wurare masu amana kwantata labarin daga kafafai dabandaban kowani shahareren kafar watsa labarai yana bayana irin wanna labarin acikin labarin shin ankawo hujjoji na kimiyya da masana lafiya na uku karanta daga farko har gaba karanta labarin cikin cikekken tsari ba kawai kan take ba wasu kafafen labarai suna anfani da ta masu tayar da hankali dan jawo hankali masu karatu karanta cikekkiyan labari kafin ka yanke hunkunci tuntuɓa masana lafiya da ga farun hukuma lokacin da ake samen labari mai tayar da hankali tuntuɓa masana lafiya ko hukumomin lafiya kamar asibitoci ƙungiyoyi na lafiya ko likitoci domin samun cike kiyan bayani domin jin gaskiyan lamari guji yadda jita jita kada ayarda labari batare da bincikka ba idan an samu labari daga aboki ko shahararren mutun ka tabbata daga ko ina kafan ka yadda shi yanda mutane da al'umma dasu inganta tunani ne kyau ga ilimin kafafen watsa labarai ƙarfafa ilimin kafafan watsa labarai wayar ka wayar da kan jama'a, wayar da kan jama'a gameda yadda kafafaen watsa labarai ke aiki da yadda ake fiyar da labaran me yasa ake zaɓar wani labari tayaya ake tallata labari ko kayan talla menene banbancin tsakanin labarin gas kiya da ra'ayi ko jita jita na biyu koyad da ingantaccen tunanin nazari koyada da yara da manya yadda zasu duba labari da hankali tare da tambayar meyasa wanna yake faruwa wannan labari yana da tushe koyana da shauɗi karfafa su suyi tambayoyi kamar shin wanan yana dacewa da sauran bayanai?

hanyoyi masu tasiri dan temakawa watsa bayanai masu tushen kimiya da da karyata labaran dake ƙawatar da haɗari na farko samar da bayanai masu gas kiya da tushen kimyya samar da bayanai daga tushe mai inganci kamar kun giyoyin lafiya na duniya ko ma'ikatar lafiya na ƙasa wdda zasu kawo hujjoji da anzari na kimiya dan tabbatar da ingantaccen bayanai anfani da sha sha shuran masana lafiya wajan bayyana binciken kimiya da kuma bayyana mai kyau kan cututtuka ko haɗarin dake akwai wanda zai temaka wajan gina amincewa na biyu yain anfani da harshe mai sauki da fahimta ariƙa gabatar da bayanai cikiin ƙayadadun harshe wanda kowa ze iya fahimta musamman acikin al'ummomin dake da ƙarancin ilimi ko masu anfani da harsuna daban daban hakanan anfani da hotuna masu bayyana bayanai bidiyoyi ko kuma taswiyar bayanai ze tamaka wajan sauƙaƙa fahimtar bayanai masu riktarwa. na uku ƙaryata labaran dakek ƙawatar da haɗari cikin gaggawa fitar da bayanan ƙarya labarin cikin gaggawa lokacin da aka fus kanci wani labari mara tushe ko wadda ake tayar da hankali wanan ze hana mutane shiga cikin damuwa ko rarraba jita jita anpani da shafukan bincike na gas kiya domin tabbatar da shi da shihan labarai kafin su yaɗu na huɗu yi anfani da kafafan sada zumunta da danda dadamali na kan layi dandamali na kan yayi zama a kan kafafen sada zumunta kamar inda mutane suke samun bayanai cikin sauri ariƙa kar da saƙonni na gas kiya da inganci tare da kafafai wa jama'a cewa su guje yaɗa jite jita rawar da masana lafiya ma su tsara manu fofi da shuwagabanin suwagabanin al'umma zasu taka masana lafiya, baya da jagorancin da bayanai masana lafiya suzama a sahun gaba wajan bada bayanaina kimiya da bayana gaskiya dake bayan cutuka ko haɗari karfafa yaɗa ilimin lafiya arika gudanar da harkokin likitoci da masu bada lafiya game da yadda zasu iya isar da bayanai masu inganci yakuma karyata jita jita kirkiran ingantattun shafukan yanar gizo a kafa shafuka na yanar gizo dake da bayanai na lafiya cikin harsuna da dama

yadda mutane da al'uma dasu samar da fahimtar haɗarin lafiya da nitsuwa na farko koyi da bincike me taushin kimmiya sanya tunani me zurfi mutane su koya yadda zasu duba labari ga ingaci da kuma ganin ko akwai hijjoji na kimmiya abayyane wannan yana nufin cewa su guje labarin da basuda tushe ko waɗanda ke anpani da kalmomi masu tayar da hankali kamar ƙararraki mummuna ko barazana batare da ƙarin bayani ba tam na biyu tam tambayi ƙwararru afannin lafiya idan akwai shaku ko rashin fahimta, mutane su tuntuɓi masana lafiya ko likitoci domin samun bayyana gas kiya ƙwararru suna da ƙwararre wajan bayyana haɗarin lafiya da kuma mataka da zasu ɗauka dan kariya na uku koyi da hanyoyin bincike na gask ya a koya wa al'umua yadda ake anfani da shafukan bincike na gas kiya wannan ze temaka wajan tabbatar dacewa labarin da aka kawo yana da tushe me kyau na huɗu inganta ilimi kafafan watsa labarai akoyar da al'umma yadda ake binciken labarin a kafafan watsa labarai, misali su koyi yadda ake dubar kirkiran labari da kuma wannan labari yana da sahihai ko kuma yana nuni da wani ra'ayi na biyar karanta labaran cikin cike kiyar hanyar bincike mutane su gaji karantawa labarai kawai daga kan take so su duba cikekkiyar labari da bayanai da ake bayarwa aciki wannan ze temaka wajan samun fahimtar abun da ake rubutawa memakon bin hanya me me ɗaukar hankali kawai dabaru dan kasancewa cikin sahihan bayani batare da shiga cikin ƙawatattun labari ba kwanta um kwatanta labari daga shafuka masu amana kafin yanke hukunci ko yadda yaɗa labari mutane su kwakwata bayanai daga shahararrun kafafan watsa labarai da suke tabbatar da sahihancin su idan labari daga kafar watsa labarai yana cikin jituwa da sauran shafuka masu amana zefi dacewa kiyaye hanyoyin sadarwa da basuda tushen kimiya guji labari daga shafukan watsa labarai marasa tushe ko waɗanda ke da yaɗa jita jita musamman waɗanda basuda hujjojin kimiyya a guje ɗaukan labari daga shafukan yanar gizo da basu da shaidar gas kiya na uku karanta labari daga wurare daban daban a karanta labari daga wurare daban daban

matsalolin lafiya dake tare da ke tari da kin karbar jini ko kuma yadda likitoci zasu tantance waɗannan ƴancin mazaunin marala marasa lafiya matsalolin lafiya da ƙin karɓar jini rashin sabon jini idan mara lafiya yas ya rasa jini sosai kamar yadda zai faru a lokacin babban aikin tiyata ko rauni me tsanani batare da samun jini ba ze iya fuskantar rashin si rashin sabo na jini wanda ke haifar da matsalar jini mai karfi ƙaramcin oxygen da kuma barazanar mutuwa mat matsalolin karɓar karɓar jini rashin samun jini me kyau yana haifar da ƙarancin ji ƙarancin jini a jiki wanda ze iya kawo ƙaramcin nunfashi ko matsalolin zuciya da huhu ciwon hanta da zuciya al lokacin da aka rasa, jini sosai hanta da zuciya na iya fuskantar matsaloli saboda bazasu samu isasshen oxygen ba da abinci daga cikin jini matsalolin tiyata idan akwai buƙatt tiyata me tsanani kamar wajan aikin haƙori ko tiyatar gaggawa rashin jini ze iya kawo matsala me tsanani wajan farfaɗo ko yin jinya bayan bayan aikin bari da hanyar magani ciwon jini wasu cucukuka musamman cu ta mai alamar rauni ajiki ko kuma cutar ƙwayoyi cuta na iya zama mtsaloli idan ankasa samun jini me kyau ƴancin mazauna laf mara lafiya likitoci na bukatan su ,su banbance muhimmancii sosai ga ƴancin mara lafi fi m wanda yake yanke shawara me muhimmanci kallafiyar sa koda yake akwai matsalolin da yake yawa dake tafe tare da kim karɓar da jini akwai matakai da likitoci zasu da iya ɗauka wajan daidaita al'amari na uku hanyoyin da likitoci zasu bi don dedeta wanan na farko fahimtar shawarar mara lafiya likitoci sun tabbata da cewa mara lafiyan yana fahimtar dukkan haɗarin da ze iya faruwa idan yay karɓan jini wanan yana nu um yana jufin samun bayanan ilimi me kyau daga likitoci kan jinin ze iya shfar lafiyan su da kuma yiwar faruwar matsalolin na lafiya na biyu tattaunawa kan kan zaɓuɓuka likitoci suyi tattaunawa me kyau da mara lafiya domin su bayyana duk wasu zaɓuɓikan jinya da su da zasu iya ɗauka memakon su haɗa anfani da magunguna ko na'ura

wasu hanyoyin nagani ko kayan jinya da za iya anfani dasu na musamman gurin ƙarin jini da fa'idodi da iya iyakokin waɗannan ma um madadin a wasu lokuta mara lafiya na iya karɓar jini saboda addini, al'ada da wasu dali dalilai acikin irin wanan yanayi akwai wasu hanyoyin magani da zasu iya anfani su don su dawo da jini jinin da aka rasa na farko magungunan temako na jini magunguna na ƙara haɗa jini wanan magani na iya dawowa dashi cikin jiki lokacin da aka rasa jini ta hanyar anfani da heamoglobin daga sauran kayan sinadaren da bashi da jini fa'idoji, magungunan na iya temakawa wajan samad da iska ajiki da kuma rupe giɓin da jijin ze cika iyakoki wasu magungunan na iya samun wasu matsaloli kamar sababbin jijni mutun ko kuma rashin inganci idan aka kwanta da jini na biyu magunguna don ƙara samad da jini wanan magani yana temakawa wajan ƙara ƙwayoyin jini acikin jiki wanda ze iya temakawa wajan samad da jini a lokacin mara lafiya ke fuskntar ƙarancin jini fa'idoji yana temakawa wajan ƙara yawan ƙwayoyin jini wanda ze iya rage buƙatun jini iyakoki na iya haifar da ciwon zuiya ko ƙaruwan haɗarin jin rauni idan akayi anfani dashi sosai kuma ba'a kula da shi yadda ya kamata ba hanyoyin ƙara girma girman jini na wadannan ruwan maganin suna temakawa wajan samar da ruwa acikin jiki wanda da ze temaka wajan cika giɓin jini da aka rasa wanan yana temakawa wajan samun ma'ana daga cikin kuma yadda rage ƙalubale, matsalolin shan ruwa fa'idoji ana iya anfani da su wajan cika giɓin jini kuma bayar da samun lapiya wanan hanya bata da maganta rashin jini haƙiƙai ko ƙaramcin ƙwayoyi jini amma tana temakawa wajan dawo da ruwa cikin jiki hanyoyi hanyoyin maganin ciwon hut um huhu maganin te um yana temakawa idan akwai ɗaramcin ox iska ajiki saboda rashin jini likitoci na iya anfani da na'urorin iska don temakawa likitoci jini da yuwa fa'idoji magana um ` maganin na temakawa wajan ƙara is ka wanda ze temaka wajan farfaɗo daga ƙaramcin

yadda al'adu ko al'umma ke shafar dabaarun duba shafukan jini da illoli waɗa um wanan ga likitoci acikin yanayi daban daban tasiri al'adu da addini kan ra'ayi game da daa da canza jini addini, a wasu addinai, yin karɓar jini na iya zama wani ɓangare na dokoki na addini inda ake hana anfani da jini wani acikin jikin mutun misali acikin addini sha um shahadan jihio um jihohi ana ganin karɓar jini kamar haram kuma wannan yana tasiri kan yanda masu imani da wanan addini ke buƙatar jini na biyu al'adui na iya shafar ra'ayin mutane game da jini a wasu al'adan mutane na iya taron cewa jini ze canza ɗabi'u ko haɗa jikin su ba wan na um na biyu tasirin al'adu akan yadda shawara yanke shawara me tsanan,i al'adu ko addini na iya bada karfi ga mutane wajan yanke shawara gameda lafiyar su ko kuma, akwai buƙatar gaggawa na na na jini wanan na iya haifar da ƙalubale ga likitoci idan akwai buƙatar jini don tsari da rayuwan mara lafiya yanayin da mara lafiya ko iyalan sa ke da ra'ayin addini ko al'ada akan haka barin mara lafiya ya zaɓa a wasu al'adu yanci um yanke mara lafiya na karfafa waɗan dake nufin cewa mara lafiyan ze yanke shawara gemada ko zaɓin jini ko likitoci na bukatar girmama wanan yanki tare da bada bayanai masu kyau kan haɗarin dake tatttare da ƙin bayanan jini illolin ga lpkitoci aci kin yanayin daban daban, tattaunawa da iyalai da mara lafiya likitoci suns buƙatar mara lafiya ko iyalansa game da jini musamman aci kin al'auma dake da ra'ayi me varfi game da wannan batu yana da mahimmanci su gaji zargin ko tunanin cewa suna yanke hukunci gameda imanin al'adu ko addinin mara lafiya daidaita ra'ayoyi masu daban daban acikin al'ummominsu masu yawan daban daban addini na al; adu likitoci na buƙatan su ka um su tattauna da mutane um yana da mahimmanci abada cikakkiyan bayani temako kan zaɓuɓukan jinya yanayin da ake girmama addini da al; adu dan guje wa rikici ko rashin fahimta temaka ga iyali a wasu al'omi iyali na temakawa

Wasu dabaru na doka dana harshana halin ɗan adam game da jini ta yadda likitoci ke daidaita ƴancin mara lafiya da nauyin aikin su na farko abubuwa da duka ke la'akari da su na farko incin mara lafiya doka tana girmama incin kowani mutum na yankin shawara kan yada ake kula da lafiyarsu idn mara lafiya yayi ya ki jininsa ya ki badawa ko da hakan ze iya haifar da matsala ga lafiyarsa do doka ne girmama wannan shawara mudin mara lafiya yana da cikaken hankali na biyu amincewa da magani kafin ayi uhm aika jini likitoci na bukatar su samo sahihiyar amincewa daga mara laiya wannan na nufin mara lafiyan ya fahimce yada jini ke aiki hatsarinsa, fa'idarsa da zaɓuɓukansa idan ya karɓa inya karɓe shi kariya daga yara da marasa iko idan dai idan dai kana ƙaramine ko mara lafiya dan baya bakada ikon yanke shawara misali wanda ke cikin dogon suma dokannan ma likitoci ya yanke shawara na nufin ƙara rayuwa mudin ba'a saba da dokan hukuncin kotu ba na byu, dabarun harshen halin ɗan adam girmama ra'ayin mara lafiya ɗaya daga cikin ginshikin ka'idojin aikin lafiya, shine girmama ra'ayin mara lafiya likitoci su su guji tilasta jini ga wada ya ki mudin yana da hankali kuma ya yanke shawara cikin fahimta kara kara rayuwa likitoci nada nauyin kara rayuwan mara lafiya da inganta lafiyarsu a wasu lokutan jini na iya zama matsayin da zai ceto rayuwa amma dole ne a daidaita hakan da ƴancin mara lafiya gujewa cutar doka ne ka'ida na bukatacewa likitoci su kauce wa ƴan cutarwa wato su gujiyin wani abu da ze iya janyo hatsarin ga mara lafiya cikin har da jini da tazara da izini na uƙu yadda likitoci ke daidaita yancin mara lafiya da nauyin aikin su tattaunawa cikin girmamawa da bayanai dan cika madadin rubuta shawara a takarda neman shawara jini wani muhimmancin abu ne.

yadda likitoci zasu tallafa wa marasa lafiya da suka ki karɓan jinin cazawa tare da tabbatar da lafiyar su da kyakyawan kula na farko tallafawa mara lafiya mai kin karɓar jini saurara da fahimta lilita likita ya fara surara dalilin kan kan jijin canzawa jinin canzawa ko yanada alaka da addini, al'ada ko kwarariyan da ta data gabata yin haka yana taimakawa wajan gina amana da fahimta tsakanin mara lafiya da mai jinya bayar da cikakiyan bayani a bayyana wa mara lafiya hatsari da fa'idoji na canja jini da kuma mahadin hanyoyin likitoci likito sun tabbatar da cewa mara lafiya ya fahimce yadda matsalar sa ke da halaka da canjin jini amma haryanzu yana da zaɓi girmamawa ƴanci dole likitoci su girmama ra'ayin ra'ayin mara lafiya mutukar yanada cikakiyar hankali wannan yana ɗaya daga cikin dokoki jinya dana ɗabi'un sa na biyu maganin hanyoyin jinya amfani wannan maganin yana taimakawa wajan ƙara yawan kwayoyin jini a cikin jini musamman idan ana fama da animiya binciki ko magungunan ƙarfafa jini ana iya amfani da da wasu kwayoyiƙin magunguna da sauran kayan ƙara jini da inganta lafiya, jini da hankali da da hankali a haɗa rayuwa da jiki fari mai rayuwan suna taimakawa wajan mayar da isheshen ruwa a cikin jikin mutum musamman a lokacin zubar da jini amfa iska amfani da iskar da taimakawa wajan samun isheshen iska yayin da jikinsa yayi ƙasa sarrafa zubar da jini a hana zubar da jini ta hanyar amfani da magunguna hana yawar zubar jini na uku yanda za'a sarrafa matsalolin kula da a cigaba da amfani da matakin jini a gane mutukar hatsari kafin yayi tsanani idan ya faru a sauke mataki cikin gagawa ba tare da canja jini ba gudanar da tiyata cikin hikima, idan ana buƙatar tiyata ayi amfani da hanyoyi da yake hana zubar da zubar da jini sosai, kamar amfani da inda jinin mara lafiyan ya zubo ake tsaftace shi a maida masa da shi.

Menene magani ta ɓangaren imani kuma yaya ya bambamta da maganin na gargajiya na asibiti na farko ma'anar imani na nufin neman samun waraka ko hanyar addu'a imani ko wani wani tsani na addini ana ganin cewa ikon Allah ko wani ruhaniya ne ke sa jiki ya warka ba tare da amfani da magunguna ko na'urorin likitoci ba wasu na iya zuwa wajan malamai fastoci malamai na ruhi ko masu addu'a domin neman waraka bambanci tsakanin imani da maganin asibiti na farko sepa taushin magani magani na imani imani addu'a dagora Allah da ruhanai magani na asibiti kimiyya bincike da magunguna da ake gwadawa na biyu wanda ke bada magani malamin addini masu addu'oi ko wanda ake ci yana da baywa, likitoci, nas da kwararu na lafiya kayan aiki da addu'oi rayuwa ruwaye masu albarka, layyu rukkiya da sauransu magunguna, allura, tiyata, kayan gwaji da na'urori shiryawa da waje babu gwaji na kimiya yana dogara da imani ana amfani da gwaje-gwaje bincike da sheddar kimiya karɓuwar da amfanin lafiya a wasu lokutan ana karɓa a matsayin karin taimako shi shine tushen magani na yanda ake yaddara shi na uku abubuwan lura na farko tasiri, wasu mutane suna cewa sun samu waraka daga daga imani amma babu tabbacin sheddar kimiya dake tabbatar da ingancinsa kamar yaddda ake da maganin asibiti haɗari idan mutum imanin ze iya rasa sa damuwar samun magani cikin lokaci wanda hakan na iya haifar da hatsarin rasa rai haddin gwiwa a wasu lokutan mutane na amfani da magunguna addini dana asibiti tare da inda suka addu'oi amma kuma suna zuwa asibiti domin duba su wannan na iya taimakawa idan aka gudanar dashi a hankali za'a fahimta, magani ta hanyar imani yana da mutukar muhimmanci ga masu mutane da wasu mutane saboda addininsa ko al'adansa amma yada bambancinsu na maganin asibiti wanda dogara da kimiya suka bincika.

Yadda addini daban-daban kamar kiristanci musamman na hindi ke kalan magani ta ɓangaren imani da wasu daga cikin hanyoyin da suke amfani da su ko magani ta hanyar imani yana da muhimmanci acikin addini da dama ko wanni addini nada nasa fahimtar yadda mutum ze iya samun waraka daga Allah ko wani sarki na ruhanai ga yadda wasu daga cikin manyan addinai ke kallon haka kiristanci fahimta, a kiristanci ana ana ganin cewa yesu al'masihu yana da ikon warkar da cuttutuka ta hanyar imani da addu'a a cewar litaffi mai tsarki, yesu na yesu ya warkar da maƙafi da maƙafi kutare da wadanda suka kamu da cuttutuka masu tsanani, hanyoyin da ake amfani da su addu'a ta sanya hannu fastoci ko masu addu'a na iya sa, saka hannu akam mara mara lafiya suyi addu'a dan Allah ya warkar da shi man shafaww ana amfani da mai me shafawa tare da addu'a ruwansa mai albarka wasu na amfani da ruwa da ake da akace an albarkace shi dan warkarwa nau'in addu'a ana jiran mutane uhm wajamian domin yi masa addu'an waraka na biyu musulinci a musulinci ana ana ganin cewa Aallah ne kadai ke warkar da cuta kuma duk wata magani aiki ne da da izinin sa akwai hadisai da suka tabbatar da cewa Annabi Muhammad salalahu alayhim wa salam ya karfafa neman magani amma har ila yau ana rokan waraka daga Allah hanyoyin da ake amfani da su rukiya irin ta ayyoyin Al'qurani da addu'oin Annabi domin warkar da cuta musamman in an in an zarga sheɗanu ko sihiri zamzam shan ruwan zamzam dan neman lafiya da waraka, addu'oin salati ana amfani da addu'oi kamar Allahuma rabba rabbannas ahdini alil ba'asa ishfa anta al'yashfi gudanar da sadaka wasu suna ya da cewa bayan sadaka na iya janyo rahama da waraka na huɗu na uku hindu a addinin hindu, waraka ta hanyar imani na da alaka da karfi na rauhanai da jiki tunani a ruhin mutum ana yawan danganta cuta da rashin daidaituwansa ,makomansa ko zunubinsa na baya, hanyoyin da ake amfani da su.

Wasu fa'idoji da imani ze iya haifar da wajan magani imani da yadda ake auna wayannan fa'idoji magani ta hanyar imani na iya kawo fa'idodi da dama ba lailai ya warkar da cuta jiki ba amma yana iya taimaka wa mutum wahalai, tunani da rayuwa yau da kullum ga wasu daga cikin fa'idojin da ake danganta imani da kuma yadda ake tantancesu na farko fa'idojin imani fa'idojin imani natsuwa da kwanciyar hankali mutane dayawa na samun saukakawa daga damuwa da tsaro bayan addu'a ko shigar da kansa cikin ibada imanin cewa Allah ze warkar da mutum na iya rage fargaba da baƙin ciki ingantace rayuwa da ta ruhaniya, yawaita addu'ar da dogara ga Allah na sa mutum ya ji kusa da ubangiji wanda hakan ke sa shi jindadin rai ko yana ko yana cikin ciwo ana iya samun karfi- karfin gwiwa da fatan cewa komai ze gyaru inganta hulɗa da addu'oi imani yana haɗa mutum da jama'a dake irin cikin wannan imanin wanda ke kawo goyan baya da ta'aziyya yin addu'oi tare da wasu na iya rage ke kewayoyi da kaɗaici tasirin wasu marasa lafiya sukan ji sauki ko waraka saboda yin imani da suka warke ko da babu magani kai tsaye wannan wani irin tasiri ne da kimiyya ma ta yarda da shi na biyu yadda ake auna wadannan fa'idoji tambayoyi bincike ana iya amfani da tambayoyi dan auna yadda mutum ke ji bayan bayan imani yaya hankalinka yake zuwa yake yanzu kana ji kana jin kafi karfi ko kwanciyan hankali fiye da da gwaje-gwaje da lekan lafiyar hankali ana nuna matakin damo, tsoro ko baƙin ciki kafin a bayar da imani ta hanyar kididigar gwaji na shiida tattaunawa da sheddan rayuwa ana yin hira da marasa lafiya don jin tasirin addu'oin su ko imani ta yadda suka ji ko basu ji ba bidiyon halin kai ko ba'a yi da amfani da magani ba.

Wasu haɗaruruka ko rashin amfani da dogara da Allah kaɗai da yadda mutum ze daidaita imaninsa da bukatar magani a hausa haɗaruruka ko ilolin dogara ga maganin imani kaɗai dogara kasco kacokan da magani ta hanyar imani ba tare da neman maganin asibiti na iya jawo hatsari masu tsanani ga wasu daga cikin su jinkirin neman taimakon likita mtum na iya jinkintar zuwa asibiti yana jiran addu'oi tayi tasiri wanda hakan kan cutar da yin tsanani ko ko rasa damar waraka cire magani gaba gabaki ɗaya wasu sukan yanke shawarar kin zuwa asibiti gabadaya suna cewa imani kaɗai ya isa wannan na iya haifar da matsananciya lalura ko na mutuwa rashin gano cuttutukan cikin likitoci idan mutum bai je asibiti ba ana iya rashin gano cuta da wuri musamman kamar ciwon daji, ciwon zuciya ko ciwon suga na huɗu rasa likitoci ko kuɗi akan karya ko yaudara wasu masu warakan sukan yaudari mutane su kwashe kuɗin su ba tare da wani sakamakonsu ba suna cin gajiyar imanin mutane yadda za'a daidaita imani da bukatar magani na farko fahimtar cewa magani rahama ce ga Allah a musulunce da kiristance ana karfafa cewa Allah ne ke bayar da waraka amma ba ta hanyoyi daya halarta cikin har likitoci da magunguna wani hadisi yace ku nema magani domin Allah be saukar da wata cuta ba se daya saukar da maganinta na biyu amfani da hanyoyin hallitu mtum zai iya yin addu'a da dogara ga allah amma likitoci guda yaje asibiti ya sha magani ko yayi ta mutukar yana da dama neman shawaran likitoci masu girmamawa idan mtum yana da shu shaku ya nemi likita ko nas da ke girmama imani wanda za suyi magani da shi cikin fahimta tautaunawa da da malamai malamai na limamai zasu iya bada fatawa ko shawara ko da ke karfa amfani da magani tare da imani don kaucewa misali idan mutum.

Yadda masu kula da lafiya za suyi mu'amala cikin girmamawa da tasiri da marasa lafiya masu amfani da magani da imani da dabaru gina amana da fahimta na farko fahimtar ra'ayi da dalilan mara lafiya sauraron mai zuciya ka ƙara da yarda da dama mara lafiyan na bayana dalilin daya sa yake dogara ga imani ke da harda hanzarin ko ra'ayinsa ko yin huɗuba tambayoyi masu tausayi ki tambaye shi cikin ladabi zaka iya gaya mun yadda addu'arka ko rukkiyarka ke taimaka maka wannan na nuna girmamawa da al'ada na biyu haɗa kai da masu ruhi haɗin gwiwa da malamai idan mara lafiyan nan ko malami ko fasto dake zuwa ka gayace su zuwa asibiti su sauraro likitocin wannan na taimakawa wajan haɗa maganin na asibiti da imani tattaunawa tare ka shirya ganawa uku likita, mara lafiya, malamai domin kowa ya ji juna a tsara jinsa bisa yardan duka na uku bayar da cikaken bayani harshe mai sauki kayi amfani da kamalawar hausa mai sauki don bayana yadda maganini ke aiki me ze faru idan an haɗa imani da kuma haɗarin rashin jinya gabadaya rubuce-rubuce da hotunansa idan kana idan kana da ko zane ka bashi ga mara lafiya don malamansa domin su koma su karanta a gida na huɗu girmamawa yancin mara lafiya ka tattabatar ka samo sasaɓin amincewar mara lafiya kafin ka fara wani magani ka rubuta takarda inda mara lafiya ya tabatar da fahimtar komai bayar da zaɓuɓuka ka nuna cewa akwai madadin hanyoyin jinya kamar irin kamar EPO ko iska idan idan sauyawan jini bai yu ba na biyar gina amana da dangantaka kulawa ta kai tsaye ka ka kai masa ziyarar jinya na yau da kullum ko kira a waya ka tambaye hi yadda yake ji duk yana da cikin imani ƙarfafa hadin kai ka kira taron marasa lafiya inda zasu haɗu da sauraron masu irin wannan imani su tabattar da kwarewa su ji na shida koyar da ma'aikata, na bakwai bincike da ci gaba tattaunawa bayan jinya.

Rawar da malaman addini ko masu bada shawara da ruhanai ke takawa wajen tallafama magani da imani ta yadda zasuyi iya aiki tareda ma'aikatan lafiya malaman addini da masu shawara na ruhanai suna taka muhimmiyar rawa wajen temakawa marasa lafiyarsu rauhanai da kwanciyar hankali suna iya zama ginshiƙi mai ƙarfi wajen haɗa imani da magani na asibiti idan anyi amfani dasu yadda ya kamata Na farko rawar da malaman addini ke takawa a ƙarfafa imani da haƙuri malamai na ƙarfa marasa lafiya da iyalansu su ɗaukaka zuciya su dogara ga Allah, da kuma waraka tana da hannunsa suna amfani da addu'o'i, ruƙiyya, salati ko wa'azi domin natsar da zuciya ta rage damuwa shawara da temakon ruhaniya suna bada shawara ga marasa lafiya, yadda zasu yadda zasu dace da jarabawar rashin lafiya, su fahinci cewa hakan na daga ƙaddarar ubangiji wasu na amfani da sadaukarsa idan ko sadaka matsayin hanyar neman waraka jagora a al'uma saboda amincewar jama'a garesu ka kalamansu kan, jin j, jinjaya shawarar da mara lafiya zai yanke gameda jinya ko tabbatar da magani sunada tasiri wajen yadda ko kinƙi yadda da jini, tiyata ko magangani yadda malamai zasu aikata tareda ma'aikatan lafiya Haɗin kai da tattaunawa malamai zasuyi iya halartar taron sh shawarwari tsakanin likita da mara lafiya domin fassara ra'ayin addini cikin yanayin jinya. Wannan na taimakawa wa likita fahimtar barbarcin al'ada da addini da ya shafi jinyar mara lafiya Na biyu bayadda shawaran cikin hankali suna iya ƙarfafa mara lafiya ya nemi magani cikin gaggawa suna nuna masa cewa hakan baya sabawa imani domin Allah ne ya halicci ilimin kimiyya malamai zasu iya ba bayyana cewa nema da ƙo da ƙoƙari shine addini da cewa shan magani yin til tiyata da rashin imani bane taimaka zuciya da ruhi lafiya a asibiti domin ƙarfafa ruhi da hanyar karatu, addu'a ko nasiha bayarda temakon fassara ga sh sadaka fa'idoji da aikin tsakanin malaman likitoci malaman addini da ma matsayi.

Yadda mutane zasu tantance da kula da gaskiyar iƙirarin war wa war ƙarwa ga wasu alamomi kashedi ko haɗari daga wasu yaudar akwai mutane dayawa da ake da da'awar suna cewa ikon warakar da cututtuka ta hanyar addu'a magungunan gargajiya ko ruƙiyya amma ba dukansu bane masu gaskiya. Wasu sukanyi amfani da tsoro jahilci da rashin lafiya, domin su ci amfanin da cutar? yadda zaka tantance gaskiyar da'awar Da'awar warwarka warkarwa ka tambaya hujjoji shin akwai marasa lafiya da suka warke da gaske a inane kuma me likita yace duba ko akwai shaidar mutane daban-daban ba kawai labari ko hoton da bason gaskiyarsa ba duba ko a ina ha haɗa da magani na asibiti idan suna goyon bayan kaje asibiti ko shan magani wannan na nuna basu ha haya kimiyya idan suka hana duka suna cewa addu'a ko magani kadai ne ya isa kayi shakkar hakan na bi, na shida kar kaji kar ka gaji da tambayoyi tambaya abinda ake magani idan yana baka wani ruwan sha ko ƙura shin halal ne, lafiya ne, an gwada shi tambaya ko anyi mar masa jinstin ga gwamnati ko hukumar lafiya Alamomin kashedi daga masu zamba ko illar waraka alama ana hana zuwa asibiti ana karɓar kuɗin masu ya ya yawa kafin a fira warwa,a fara war, warkarwa babu wata shaida ko misali na gaskiya daya tabbatar da tasirin maganin sunayin sirri ko hanaka gayo iyalanka sunce duk wata cuta zata warke cikin likitoci kaɗan sun sunce ne kaɗai keda hanyar waraka dabarun kariya da fahimta kayi shawara da likita ko masani kayi bincike ka tuntuɓi hukumar lafiya kaji lafiyar ƙungiyarsa magani ta hanyar imani na iya taimakama mutum amma bai kamata ya hana mutum amfani da magani na kimiyyya ba.